Egumbini labezomtholampilo , abesifazana balethe abantwanyana bazohlatshwa ezingalweni zesandla sokunxele kuvikelwa umkhuhlane wendingindi.

Ukhonjwe ngomunwe owesilisa wezingubo zombala oluhlaza okwesibhakabhaka, lamaglavusi ugqoke isifonyo kuvikelwa imikhuhlane.

Owesifazana osekhulile ngokweminyaka owesifonyo esimnyama ulengise isikhwama entanyeni elombala onsomi ucimezile uhleli ubanjwe ihlombe ngumongikazi omjova engalweni engakwesokudla.

Egumbini lakwezemtholampilo, kuhleli owesilisa ovale amehlo okokwesaba. Ujovwa engalweni engakosekunxele uvikelwa imikhuhlane.

Umntwanyana omncinyane owamangqongqo angumbala ohlekeneyo ekhanda , ujovwa engalweni yangasokudla kuvikelwa imikhuhlane

owesifazana obelethe umntwana emuva uhleli egumbini lakwezemtholampilo ujovwa engalweni ykwesokunxele ngu dokotela wejazi elimhlophe

kwezomtholampilo owesilisa wesifonyo lamaglavusi lejazi okumhlophe ujova owesifazana engalweni yakwesokunxele kuvikelwa imikhuhlane

Bambambe bebathathu unkazanyana wemfundo izinga eliphansi ujovwa engalweni yangasokudla kuvikelwa imikhuhlane.

Owesifazane wezempilakahle ujova owesilisa engalweni yakwesokunxele kuvikela imkhuhlane. Ngemva kwakhe ubeke ibhokisi lokufakela imithi ukuze ihlale iphephile.

Kubanjwe owesifazana ogulayo, ungeniswa emoteni ngabantu abathathu abagqoke ama overall angumbala olithanga lamagilovisi aluhlaza.

Udokotela ujova owesifazani engalweni yangakwesokunxele. Bobabili bagqoke izifonyo emakhaleni abo.

Umongikazi wesifonyo esiluhlaza ujova owesifazane engalweni yakwesokudla uvikelwa imikhuhlane ugaxe entanyeni isikhwama sombala onsundu.

Kubekwa egumbini lokugcina otshonileyo ngomkhuhlane othelelanwayo umzekeliso kungaba yiCovid. Bazimbozile ngezimpahla zokuzivikela amagilovisi aluhlaza, amamask amhlophe lamawovolosi alithanga.

UMongikazi wamacici endlebeni ogqoke ama gilavuzi ezandleni ujova intombazanyana engalweni yakwe sokunxele uhleli esihlalweni esimhlophe.

Abesilisa abame esikotshweni labantwanyana. Bakha amanzi ngezigubhu ezimbili, esincinyane lesikhulu, ezilithanga ngokombala.

Ubambe ihlombe owesilisa olengwane ekhanda. Ngodokotela ulamagilavusi lebhatshi elimhlophe. Emva kwakhe kume umntwanyana.

Umongikazi wamadikazi leqhiye emhlophe ekhanda, uphethe usiba lebhuku elikhulu uyabhala. Phambi kwakhe kuhleli abesifazana ababili, kusegumbini labezomtholampilo.

Owesifazana wesikipa semizila esinsomi ume empompini ezakhelwe odongeni ukha amanzi ngesigubhu esilombala olithanga.

abesifazana amaqhiye ekhanda bahleli bafola umongikazi owejazi lombala omhlophe uthatha umfutho wegazi.

Umntwanyana ukhotheme unatha amanzi empompini ezakhelwe odongeni ukhongozele ngezandla kubekwe ibhakede phansi

Inhlanganiso yeUNICEF egxile kakhulu ekuncediseni abantwana ngemfundo, ngamalungelo kakhulukazi kulabo abangondlekanga ngokubancedisa ngokudla.

Abazemtholampilo babambisene iphepha, abezikipa ezifananayo zombala omhlophe loluhlaza akwesibhakabhaka, lamakepesi ekhanda ,kuyakhankaswa.

Abezemtholampilo bahleli bafola abesifazana balamaqhiye ekhanda umongikazi wejazi elimhlophe uthatha umfutho wegazi.

Egumbini labezemtholampilo , udokotela olejazi elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka uncedisa owesifazana othwele umntwanyana .Ukumkhala.

Egumbini lakwezemtholampilo kume umongikazi wejazi lamagilovisi amhlophe uthokozile ubambe umntwanyana ozohlolwa.

Abesifazane abathathu bame empompini eyakhelwe odongeni bakha amanzi ngezigubhu ezinengi zombala olithanga.

Owesilisa weyembe yemizila uthokozile uveze elomhlathi usempompini ubambe isigubhu sombala olithanga uzokha amanzi.

Umfanyana ukhotheme unatha amanzi empompini ezakhelwe edongeni. Ukhongozele ngezandla ubeke inkonxa ngaphansi.

Owesifazana ukhotheme ukha amanzi empompini ngesigubhu esingumbala olithanga lesimhlophe esincinyane eceleni

Izimpompi ezinde kwezempilakahle, ezombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Zibekiwe phezulu kwezinsimbi ezicakileyo.

Esakhiweni esitsha kubuthelelwe inqumbi yezitina. Owesilisa ome phambili kwendlu elesivalo esikhulu esingumbala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Owesilisa wejazi elimhlophe umengaphakathi kwequla labantu abahleli bahlola. Ubachasisela ngezempilakahle.

Owesilisa okhulumela abezempilakahle ume phambili. Kubekwe izitulo ezintathu zombala okhakhi eceleni lezigubhu zamanzi.

Abantwana abancinyane bemfundo ephansi bagqoke ama unifomu angumbala wekhakhi. Bageza izandla empopini ngamanzi.

Sigoqwe sama emahlombe isikipa. Udokotela wamaglavusi amhlophe ujova ngenjekiseni engalweni yakwesokunxele.

Isithunzi somntwana omncinyane esibonakala emanzini. Ukhotheme ubambe isigubhu ezingumbala olithanga.

Umongikazi uhlola umntwanyana womfana ogqoke iyembe elombala oluhlaza okwesibhakabhaka, okubomvu lokumhlophe.

owesilisa ohamba eceleni komgwaqo ulesihluthu senwele ekhanda ogqoke izigqoko ezidabukileyo ubonakale ephazamisekile ekhanda

Kuphethwe i thermometer yombala omhlophe esandleni kutshengiswa umama wosane oluncinyane kwazise bekuhlolwa yena ngabesifazana ababili.

Iqembu labesifazana labesilisa abezempilakahle, abagqoke izikipa ezifanayo ezingumbala oluhlaza okwesibhakabhaka. Kufakwe untanjana ome phakathi kwabo.

Owesilisa obonakala engaphilanga engqondweni. Uhleli phezu kwebhokisi eceleni kwamanzi alamaphepha, weyame indonga ezibhalwe ngamabala amnyama.

Owesilisa ongaphilanga engqondweni uhleli phansi uthwele iphepha elimhlophe. Eceleni kwakhe ubeke isigubhu esimnyama esilesivalo esibomvu.

Iqula labantu lime ngenyawo litshaya izandla. Balengise izintambo entanyeni ,abanye babo bagqoke izifonyo eziluhlaza emakhaleni.

Avulwe aphelela amasango akwezemtholampilo. Phambili kumiswe imota, engumbala omnyama ebelethe ivili emuva.

Egumbini lakwezemtholampilo kuhleli owesifazana phambi kwakhe kulaliswe abantwanyana ababili oyedwa usebhodleleni ngozelwe amalanga engakakwani.

Egumbini labazemtholampilo kuhleli owesifazana uthwele umtwanyana omncinyane okhalayo eceleni kwakhe kume umongikazi wamaglavosi ombala oluhlaza owesibhakabhaka.

Ibhakane elimhlophe elesibhedlela lase Thempele iEden. Elibekwe eceleni kwezindonga ezilensimbi ezincinyane.

Kusemthola mpilo, kunuselwe uphawu ensimbini olutshengisa indlela eya elebhu. Olungumbala oyisibhakabhaka lomhlophe.

Egumbini lezemtholampilo kubekwe ikhabethe lamavili elimhlophe lilamashalofu abomvu phezulu kwalo kulomtshina wokuthatha umfutho wegazi.

Ibhakane elimhlophe elibanzi ngelesibhedlela sethempeli le Ideni libekwe eceleni kwezindonga ezifakwe insimbi.

Okuchithekele phansi makwesulwe ngokuphazima kweso, kutsho isixwayiso esibhalwe ephepheni elilombala omhlophe, elinamathiselwe odongeni.

Egumbini labezemtholampilo lindonga elilombala omhlophe yisikhathi sesivakatshi ezizobona abantwana abalalisiweyo abagulayo.

Eceleni kwesango lezemtholampilo yeSangwa kulebhakani elikhulu lombala omhlophe lokulithanga lokuluhlaza okwesibhakabhaka

Igumbi lemijovo yokuvikela imikhuhlane olezindonga ezombala onsundu lolithanga lemibhalo eluhlaza okwesibhakabhaka

Ubanjwe ihlombe unkazanyana ngowesifazane wabezempilakahle. Ujovwa isandla sokudla, kuvikelwa imikhuhlane ebantwaneni besikolo.

Esibhedlela owesifazana ulalisiwe embetheni? Wembethe ingubo eluhlaza okwesibhakabhaka. Abesilisa ababili bamile eceleni kwakhe.

Egumbini lesibhedlela kubekwe imibheda emibili. Owodwa ulele umuntu. Eceleni kulengiswe ingubo emhlophe yokuvikela iminyane.

Livuliwe isango lensimbi esibhedlela sabantwana abancinyane. Indonga ezinde zemibala elithanga.

Owesifazana wenwele ezinde ubambe ngezandla umutshina ongumbala omhlophe lomnyama.

Owesilisa uleyembe elombala oluhlaza okwesibhakabhaka lesifono emakhaleni ujovha engalweni elonxele uvokelwa kumkhuhlane yecovid 19 elizweni lase Nigeria

Intsha iphethe amakhondomu awumbala obomvu lolithanga loluhlaza okwesibhakabhaka. Bembethe ingubo ezimhlophe. Kulemibhalo ebhalwe ngembala ensundu

Kwezomtholampilo kume owesilisa olesifonyo emakhaleni owejazi elimhlophe. Ngemva kwakhe kubekwe ibhakede lombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Esakhiweni sakozomtholampilo esihle esezindonga ezombala olithanga lamafasitela amanengi amancinyane. Kume kwabuthana abantu.

Egumbini labezomtholampilo kuhleli owesilisa weyembe elemizila , kume eceleni kwakhe umongikazi lodokotela wejazi elimhlophe

Ezomthola mpilo Iezindonga zombala olithanga owesilisa oleyembe emhlophe uyelula isandla ukuze athathe ibhokisi elifoliswe emashelufini aphezulu.

Egumbini labezomthola mpilo kulezindonga ezimhlophe ngokombala kubekwe ibhakani phezulu elitshengisa indlela zokuya esambuzini lasezitolo

Abantwana bathwele amabhokisi atshiyeneyo, bathokozile baveze elomhlathi bame ngaphakathi kwemibhalo elemibala ebomvu leluhlaza

Egumbini lezemtholampilo, izihlalo ezimnyama ezibanzi lezibane ezincinyane eziningi.

Omama baphuma esibhedlela bathwele abantwana, ubaba wesudu elinsudu umele eceleni komnyango ulinde ukungena.

Indonga ezinde zesibhedlela, amafasitela amathathu, imota ezimbili zamavili amnyama emuva, udokotela wejazi elingumbala omhlophe.

Abantu abane bamile owesifazana oyedwa ukhotheme indlu elophahla lombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Egumbini lokulala esikolweni kufolisiwe imibheda engumbala omhlophe. Owesifazane oyedwa uhleli uyabala.

Izikhala ezikhanyisela ilanga esibhedlela, ibhakane elibanzi elimhlophe elibhalwe ngamabala aluhlaza.

Imota yokuthwala izigulane umsakazi wesifazana uthwele imayikhi esandleni engumbala omnyama. Owesilisa ugqoke isudu ensundu.

Egumbini lezemtholampilo udokotela ijazi lamaglavusi amhlophe ujova owesifazane wesifonyo engalweni yengasokunxele

Egumbini lekhemesi kume owesifazani owamangilazi emashelufini kufoliswe izitshubo zabantwana phezulu ilambazi lemithi esemabhokisini ehlukeneyo

Igumbi labazomtholampilo lamashalofu amanengi, afoliswe imithi ehlukeneyo. Kulowesifazane wenwele ezinkulu, uthwele ugwalo olumhlophe esandleni.

Egumbini lokuhlinzela abantu, odokotela bagqoke izifonyo emakhaleni, lezingwane ekhanda. Kufakwe lezibane.

Imitshina eyehlukeneyo yokuhlola umkhuhlane wetshukela omnyama omcinyane obhalwe inombolo amatshumi ayisitshiyangalo lunye lamaphilisi amhlophe lenjekiseni.

Egumbini labezemtholampilo ulele embetheni umntwanyana osesimeni esibucayi. Kulengiswe ingubo yokuvikela iminyane engumbala omhlophe.

Egumbini leze mthola mpilo, kulele umntwanyana embetheni. Osesimweni esibucayi. Kulengiswe ingubo yokuvikela iminyane. Ingumbala omhlophe.

Egumbini labezemtholampilo. Izithandani ezimbili zithokozile zilindele umntwana. Owesifazana ulele wakhangela phezulu uhlolwa isisu.

Ulele waqamela ingalo owesilisa olamangilazi amnyama lenkombalanga esandleni. Ugqoke iyembe eyi"blue".

Obesilisa weyembe yombala oyi blue lenkombalanga esandleni uhleli kwezemthola mpilo uthatha umfutho wegazi

Udokotela wamagilavusi amhlophe, uthwele umtshina omuncinyane. Kuhlolwa itshukela emunweni womuntu kubekwe iphepha elimhlophe phezulu kwethebuli eliceciswe ngamaluba.

Izimpawu zomkhuhlane I parkinson's ezigoqela ukutshintsha kwelizwi, isandla esiqhuqhayo ukuhamba kancane, isiyezi lokuwa.

Ukudla okuqinisa amathambo emzimbeni ibhurokholo , utshizi ,i avokhado , amazambane , uchago ,isithirobheri

UDokotela wejazi elimhlophe utshengisa owesilisa lowesifazana umfanekiso osekhompiyutheni ephathwayo emnyama ibekwe phezulu kwethebuli

Udokotela ugaxe umtshina entanyeni owokuhlola abagulayo. Wenze isigombolozi ngezandla. Ngaphakathi kulerribbon ewumbala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Amaphilisi angumbala ohlukeneyo amanengi, umjovo engalweni, unyawo oluvuvukileyo, ifayili yokubhala.

Owesifazane uhleli embetheni esibhedlela. Ugqoke isifonyo emakhaleni esiluhlaza okwesibhakabhaka. Wembethe ingubo emhlophe.

Owesilisa othwele intonga egobise ikhanda, umongikazi umbambe ihlombe ugqoke isigqoko esingumbala oluhlaza okwesi bhakabhaka.

Udokotela olesikipa esimhlophe ugqoke isifonyo emakhaleni uthwele ipheni esandleni ukhuluma lomama wesigqoko esimnyama.

Umongikazi obobothekayo, owengubo eziluhlaza okwesibhakabhaka uhlola owesilisa olenwele ezimhlophe umfake umtshina esifubeni.

Esibhedlela abantu bathatha igazi eminweni. Bagqoke izifonyo emakhaleni, ababili bamile.

egumbini le lab kume owesilisa ofake isandla esikhwameni se jazi elimhlophe kubekwe i computer engumbala omnyama

Isandla esithwele iphepha elibanzi, legabha elincinyane elikhanyelayo elomchamo, amaglavusi angumbala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Umtshina ongumbala omhlophe olezintambo ezilithanga loluhlaza ifolisiwe egumbini eligcwele amaphepha phansi.

Amagabha amabili abanzi ezivalo zembala ehlukeneyo, olithanga loyi blue abekiwe phezulu kwezikhala ezincinyane ezinengi.

Egumbini labezemtholampilo kuhleli owesifazana owesifonyo esimnyama ujovwa engalweni yanga kwesokudla ngumongikazi wejazi elimhlophe.

Uphakamise ikhanda owesifazana weqhiye olele embhedeni wakozomthola mpilo. Eceleni kwakhe kume udokotela lowesilisa owentanjana emnyama.

Egumbini lakwezemtholampilo kuhleli owesifazana obelethileyo. Phambikwakhe kulabantwanyana ababili, oyedwa usebhodleleni uzelwe insuku zingakakwani.

Egumbini labezemtholampilo kufoliswe imbetha, kwahlukaniswa ngamakhetheni ampunga. Kulengiswe ingubozokuvikela iminyane ezingumbala oyibhulu.

Bathwele usiba bayabhala abezemtholampilo lamabhanti aluhlaza okwesibhakabhaka entanyeni. Phambi kwabo uhleli owesifazana omunyisa umntwanyana.

Udokotela weyembe yombala oluhlaza okwesibhakabhaka ogqoke amaglavusi amhlophe ezandleni. Ujova untombazanyana engalweni yakwesokudla uvikelwa imikhuhlane.

Ishlalo somuntu okhubazekileyo sibekwe etshanini oluluhlaza ngombala ,siphambili kwendlu engumbala onsundu lombala omhlophe

Abesifazana bamaqhiye ombala ohlukeneyo ekhanda , bathwele Abantwana ezandleni, amabili bayamunya oyedwa ulele ,bagqoke ingubo eziluhlaza okwesibhakabhaka

Kubekwe imitshina emibili owodwa ulesigombolozi esimhlophe phambili omunye sucijile lamazinyo amathathu akhitshiweyo.

Egumbini labezemtholampilo owesifazana ozithweleyo ulele ukhangele phezulu. Udokotela ophethe umutshina wombala omhlophe uyamhlola.

Imitshina emibili ehlukeneyo, owombala omnyama wezibambo ezimbili ezinqatha, osetshenziswa ukuquma inkumba lenzipho.

Imitshina encedisa ukuphefumula egqokwa emakhaleni. Ombala oluluhlaza lokhunyelayo.

Umutshina omuncinyane ongumbala omnyama, owokuhlola owesifazane ozithweleyo esiswini.

Umbheda olamaviri ongumbala omhlophe, itireyi yokuthwalisa imithi esibhedlela, insimbi yokulengisa amadiriphu.

Egumbini lesibhedlela, imitshina ehlukeneyo, izibane zemibala eluhlaza okwesibhakabhaka.

Ume mpo ngamathenisi amnyama, uyazivoxavoxa ngezinsimbi zesigombolozi, zibekwe phansi esamendeni esiluhlaza

Umuthi osebhokisini eliluhlaza owokuthontisela emehlweni. Womuntu ohlutshwa ngumkhuhlane wenkomo ,uncedisa ukwehlisa ukuluma lokuba bomvu kwelihlo.

Ibhokisi elibanzi legajanyana elincinyane elimhlophe. Ngelomuthi oncedisa ukwelapha umuntu ohlutshwa ngamehlo.

Amaphilisi asegajanyaneni elincinyane abhalwe ngamabalana amnyama labomvu alinani lamatshumi amathathu phakathi

Isandla esibambe ibhokisi lombala omhlophe lokuluhlaza okwesibhakabhaka ngelamaphilisi ancedisa ukwelapha isifo esibangelwa ngamawemusi.

Ibhokisi elincinyane lombala omhlophe lokuluhlaza elilamaphilisi ayisi gombolozi ancedisa ukwelapha igcikwane lemikhuhlane.

Eshelufini kubekwe amabhokisi amabili ombala omhlophe lokuluhlaza lokuyiblue. Ngawamaphilisi ancedisa umuntu osengene shiqi kuzidakamizwa.

Amaphilisi ahlukeneyo lemihlobo langombala . Izigombolozi ezintathu ezilomzila ngaphakathi esimhlophe lesiyi blue. Abanzi alombala onsomi olithanga lokuluhlaza.

Isandla esibambe amaphilisi angumhlobo lombala ehlukeneyo abanzi alithanga izigombolozi ezincinyane ezibomvu amhlophe.

Ibhokisi elibanzi elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka elilamaphilisi alinani elilitshumi lambili ancedisa ukwehlisa umkhuhlane wenkomo.

Ibhokisi elibanzi lemithi ye bacteria elilombala omhlophe lolithanga lokuluhlaza okwesibhalabhaka libhalwe ngamabala abomvu.

Umuthi oncedisa abantwana abagcwele umoya esiswini osebhokisini elimhlophe embodleleni olombala owomdaka

Amaphilizi ancedisa kwezetshukela alinani lekhulu lamatshumi amabili. Asegabheni elimhlophe elibhalwe ngamabala aluhlaza lalithanga lokumnyama.

Ibhokisi lombala obomvu lokumhlophe, libhalwe ngamabala ayi blue, lilamaphilisi ancedisa umuntu ohlutshwa ngumkhuhlane wohudo.

Igajsnyana elicinyane lombala omhlophe lokubobvu. Elilamapiritsi encedisa ukuhamba kahle kwegazi emzimbeni.

Ibhokisi lombala olithanga lokubomvu elifanekiswe ibhiza ngelomuthi wokuncedisa ukuhamba kahle kwegazi emzimbeni

Umuthi wokukhwehlela onathwayo, osebhodleleni elincinyane lasebhokisini lombala omhlophe lokubomvu, kubhalwe inombolo amatshumi ayisithupha.

Amabhokisi amabili angumbala omhlophe, okubomvu lokuyiblue alecream encedisa ukuthambisa isikhumba.

Umuthi oncedisa umuntu ohlutshwa ngumkhuhlane wenkomo, impawu zawo yikuqubuka komzimba ukulunya emehlweni lasemakhaleni

Ibhokisi lombala omhlophe elibanzi elilezifonyo phakathi ezisetshenziswa ezibhedlela zenziwe elizweni lasemelika.

Libhokisi lamaphilisi, lilombala omhlophe loluhlaza okwesibhakabhaka alinani lamatshumi amabili lane elincedisa ukwelapha umkhuhlane wesihudo.

Amaphilizi abekwe ahlukaniswa ngokombala langokubunjwa , izigombolozi ezincinyane ezimhlophe abanzi ampunga lamnyama

Ibhokisi lombala obomvu lokumhlophe, legajanyana elincinyane eceleni. Ngelomuthi oncedisa umuntu ohlutshwa ngamehlo.

Amaphilizi asebhokisini lombala omhlophe lokuhlaza ancedisa ukwelapha umkhuhlane wenkomo. Ulempawu ezigoqela ifever.

Umuthi onathwayo osebhodleleni lasebhokisini oncedisa ukwelapha yonke imihlobo yemikhuhlane yezinto.

Kubekwe ibhokisi elibanzi elilombala obomvu lokumhlophe elilebhanditshi epholisa idolo elibuhlungu lamagilavisi amhlophe.

Ibhokisi elibanzi elimhlophe letshubhu elamagcobo ancedisa ukwehlisa umkhuhlane wenkomo, ofana lokuvuvuka lokulunywa emzimbeni.

Umuthi wabantwana osebhokisini elimhlophe lokunsomi losebhodleleni elilesivalo esilembala ehlukeneyo emithathu esisetshenziswa ukukala.

Ibhokisi elikhulu lombala omhlophe lobomvu leganjana eceleni ngokomuthi oncedisa ukwehlisa inkankila lamadlala.

Iphilisi elibomvu lokumhlophe legatshana elincinyane eceleni. Ngowomuthi wokuthontisela umuntu obulawa ngamehlo.

ibhokisi lombala olithanga lonsomi ngelama philisi alinani alitshumi lane phakathi ancedisa ukwelapha isilungulela

Ibhokisi elingumbala oyi bhulu lokubomvu lokunsomi ofanekisiwe udoli ngelomuthi wokukhwehlela wabantwanyana abancinyane.

Umuthi wokugcoba usebhokisini elibanzi elingumbala oluhlaza okwesibhakabhaka incedisa ukwelapha umuntu ohlutshwa ngumkhuhlane wenkomo

Kubekwe amabhokisi amabili ompala omhlophe lokuyiblue. Kwelilodwa kulamaglavusi phakathi kwelinye yizifonyo ezingamatshumi amahlanu phakathi.

Umuthi wokwehlisa uphepha ngokuphazima kweso osebhokisini lebhondleleni obhalwe ngamabala ayibhulu lamhlophe osebenza okwama hola alitshumi lambili

Ngamabhodlela ompala omhlophe laluhlaza lokulithanga ngelemuthi oncedisa ukwehlisa udenda lokukhwehlela lokuthambisa umphimbo.

ibhokisi elimhlophe emilamaphilizi angaatshumi amathathu phakathi ancedisa ukwelapha umkhuhlane we COVID 19 ebadaleni

Amabhokisi amathathu womuthi wokugcoba, angumbala omhlophe lonsomi, ancedisa ukwehlisa ukuvuvuka emzimbeni womuntu ohlutshwa ngomkhuhlane wenkomo.

Itshubhu ebanzi yombala omhlophe lokuluhlaza ngeyamagcobo ayenziwe ngesihlahla senhlaba ancedisa ukuthambisa isikhumba.

Ibhokisi elincinyane lilombala oluhlaza okwesibhakabhaka ngelamaphilisi ancedisa ukwelapha umuntu ohlutshwa ngumkhuhlane wenkomo ehlisa ukulunywa emehlweni

Ibhokisi lombala obomvu lokulithanga ngelamaphilisi alinani letshumi lasithupha phakathi. Ancedisa ukwehlisa inhlungu emzimbeni.

Ibhokisi elibanzi, lesigubhu esincinyane esimhlope sibhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka. Ngesomuthi okuthontisela umuntu obulawa ngamehlo.

Amaphilizi asebhokisini elibanzi. Lombala omhlophe. Ancedisa umuntu obalisayo kakhulu, loncindezekileyo, emoyeni wakhe.

Umuthi wokurabha wehlisa inhlungu emzimbeni. Osetshubhini elincinyane elingumpala olithanga loluhlaza okwesibhakabhaka lokumhophe.

Amaphilisi asebhokisini lombala omhlophe ngowokwehlisa umfutho wegazi letshukela emzimbeni. Ancedisa kakhulu abantu abalemizimba emikhulu. Abhalwe inombolo inkulungwane enye.

Amabhokisi afanayo amabili awamaphilisi angumbala omhlophe loobomvu, lokuyi blue, abhalwe nombolo khulu.

Amaphilizi angumhlobo etshiyeneyo ayisigombolozi amhlophe labanzi amnyama asemaphakethini amathathu.

Ibhokisinyana lombala olithanga lokumnyama elilamaphilisi awokwelapha ukuvuvukala komzimba ukuthimula lamakhala aminyeneyo emuntwini.

Ibhokisi elibanzi lombala omhlophe ngelomuthi wabantwana. Elincedisa ukwelapha izinhlungu lokugcwalelana kumoya esiswini.

umuthi osemabhodleleni amabili elikhulu lelincinyane owabantwana oncedisa ukulangazelela ukudla lokubona kahle emhlweni

igabha lamaphilisi abomvu alinani alitshumi ayisitshiyagalo lunye phakathi lingumbala omhlophe loyi blue lamabala amanyama

Ibhokisi lomuthi wokukhwehlela elibanzi elombala olithanga lobomvu libhaliwe ngamabala amhlophe lesigombolozi esincinyane phansi.

Umuthi wokuthela emakhaleni osegajananeni elincinyane elimhlophe lombala obomvu.

Umfanekiso wemithi enathwayo emibili usebhokisini elimhlophe, ebhodleleni elinsundu ubhalwe nombolo khulu leluba eliluhlaza.

Ibhokisi elibanzi elimhlophe. Libhalwe nombolo tshumi. Lilombala oyinsundu noyi blue.

Umuthi wokukhwehlela osebhodleleni elinsundu loluhlaza okwesibhakabhaka. Lifanekiswe amaphaphu womuntu.

Imithi esemabhokisini lasezimbodleleni eyokunatha eyabantwana ibekiwe ndawonye. Ilombala obomvu, olithanga loluhlaza okwesibhakabhaka.

Amaphilizi amhlophe asesivalweni esingumbala oluhlaza okwesibhakabhaka anathwa ngumuntu ocabanga ngokweqileyo losefuna ukuzibulala.

Imbodlela elincinyane lomuthi lesivalo esimhlophe. Lilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Libhaliwe ngamabala amnyama.

Amaphilisi okwelapha alemibala ebomvu, emhlophe, elithanga leyi bhulu abhalwe nombolo khulu

Amaphilizi ombala obomvu asebhokisini elimhlophe elibanzi lomzila omude owehlayo alinani lamatshumi amathathu phakathi.

Ibhokisi elikhulu lebhodlela lomuthi wokukhwehlela. Elilehlamvu eliluhlaza lombala olithanga lobomvu. Libhaliwe nombolo khulu.

Isandla esilendandatho sithwele ibhokisi elincinyane lomuthi wemijovo ,elombala omhlophe loluhlaza.

Amabhokisi lamabhodlela amaphilizi enhlungu ahlukeneyo amade labanzi lamancinyane angumbala omhlophe olithanga oluhlaza oyibhulu.

Igabha elifitshane elimnyama lejeli yamanzi, libhalwe ngamabala amakhulu amhlophe lamancinyane.

Ibhokisi elibanzi lamaphilisi .Alinani lamatshumi amane lasitshiyangalombili lombala obomvu lomhlophe aqeda inhlungu.

Ibhokisi lomuthi elibanzi elombala omhlophe nobomvu. Libhalwe ngamabala amnyama amancinyane namakhulu.

Ibisi elibanzi lebhodlela elikhulu lemithi yokukhwehlela eyenziwe ngoluju, elombala olithanga nokuluhlaza nokumnyama.

Ibhokisi lamaphilisi elingumbala omhlophe lamabala ayi blue. Lilomzila obomvu odwetshiweyo.

Umuthi wezinja usebhokisini elibanzi, losembodleleni elincinyane elimhlophe. Ulombala oluhlaza okwesibhakabhaka nolithanga.

Ibhokisi lomuthi wokwelapha amawemusi lilombala omhlophe lolithanga. Libhaliwe ngamabala amnyama labomvu.

Ibhokisi elibanzi lejekiseni elombala omhlophe lobomvu libhalwe inombolo amatshumi amabili lanhlanu.

Umuthi wokwelapha isisu osebhokisini elibanzi elilombala omhlophe lolithanga loluhlaza okwesibhakabhaka ubhalwe ngamabala abomvu

Imbodlela lebhokisi lomuthi wabesifazane abazithweleyo onathwayo ongumbala oluhlaza lomhlophe lolithanga.

Ikhilimu encinyazana yokugcoba esetshubhini emhlophe ebhalwe ngemibala eyinsomi.

Ibhakani elibanzi elimhlophe libhalwe nombolo khulu namatshumi amahlanu ngekheli ngombala obomvu.

EGumbini lakwezomtholampilo kufakwe umntwanyana oncinyane ebhodleleni, ngozelwe insukuzakhe zingakapheleli, ufakwe imitshina encedisa ukuphefumula.

Ungwalo lomniningwane yomjovo yabantwana bonke, olungumbala omhlophe loluhlaza okwesibhakabhaka lubekwe phezulu kwethebuli.

Amabala amnyama abhalwe ngokuhlukunyezwa kwabantwana abancinyane lentsha ephila ngokukhubazela elizweni lase Rwanda.

Umfana nyane wentshekelezane wezigqoko zombala olithanga ubeke unyawo olulodwa phansi wakhipha isithupha emoyeni ugqoke ingwane yokuzivikela ekhanda.

Owesifazana owesifonyo uqhubela umtwananyana ovungula amazinyo okunathwayo ngenkomitsho engumbala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Egumbini lakwezemtholampilo kume owesifazana olenwele ezinde, phambikwakhe kulosana ebhodleleni oluzelwe amalanga engakakwani.

Abafundi bemfundo yezinga eliphansi, balele etshanini ngamahembe ombala ophunga. Phambi kwabo babeke izigwalo, sivuliwe bayabala.

Kunamathiselwe izithombe zabantwana abancani abasakhulayo egumbini lemfundo yabancinyane ezombala ehlukeneyo okubomvu okulithanga okumhlophe

Imijingo yabantwana yokudlalela eyinhlobo lembala ehlukeneyo okuluhluza okwesibhaka bhaka okubomvu lokulithanga.

Ukudla okulemsoco emzimbeni yabantwana abancane , inyama , inhlanzi , amaqanda , amazambane , uchago , izithelo

Ibhuku labantwana lemijovo libekiwe phezulu kwethebuli, lilombala omhlophe loluhlaza okwesibhakabhaka.

Isikhumba sabantwana abancinyane silomdlopha, bagqoke izikipa zombala olithanga lesiketi esibomvu esilomzila omhlophe.

Umongikazi uhlola umntwana. Ugqoke ama gloves amhlophe. Umbambe ikhanda lesilevu. Unina uhleli eceleni uyamoyizela.

Unkazanyana owesikheti sombala oluhlaza okwesibhakabhaka ugade untshelelezani. Uncediswa lowesilisa owenwele ezimhlophe. Umbambele impondo.

Egumbinina kwezomtholampilo. Kuhleli owesifazane oweqiye emnyama lowesilisa obobothekayo Bathatha igazi ngumongikazi wejazi elimhlophe.

Bayabobotheka bathokozile odokotela ababili bamajazi amhlophe owesilisa wentanjana emnyama lowesifazana ophethe usiba esandleni.

Kunengi kwabezomtholampilo udokotela wamaglavusi lejazi elimhlophe uthatha igazi owesifazane engalweni eyangosokudla. owesilisa uhlleli eceleni useqedile.

Udokotela wesilisa ogqoke ijazi lombala omhlophe. Uphakamisele phezulu umtshina omnyama wokuhlola abantu.

Egumbini labezemtholampilo umongikazi wengubo eziluhlaza okwesibhakabhaka uthatha umfutho wegazi engalweni yowesifazane weqhiye elimnyama.

Egumbini lakozomtholampilo udokotela wendandatho lendevu ezimhlophe ufake umutshina uhlola indlebe zomntwanyana omncinyane

Egumbini labe zemtholampilo uDokotela wamazinyo ubambe isigulane sivulisa umlomo ngamaglavisi ayi blue ngoko mbala lesi fonyo emakhaleni.

Udokotela wejazi lendevu ezimhlophe uphethe umtshina uhlola umfananyana edlebeni umbambe ihlombe ngesandla sendandatho.

Egumbini lakwezemtholampilo kume udokotela wesilisa Wejazi elimhlophe, ubophe ontanjana ongumbala omnyama.

Udokotela ubeke isigelo phezulu kwelembu eliluhlaza okwesibhakabhaka, uthwele umjovo. Ugqoke ama glovisi amhlophe.

Igumbi eligcwele izintambo zemishini, inombolo eluhlaza odongweni, Udokotela ugqoke amangilazi emehlweni lama glavusi amhlophe ezandleni

Owesifazana usasemutsha kwezempilakahle wejazi ijazi elimhlophe umile egcekeni ngemva kwakhe kuhlanyelwe amaluba kumavazi abunjwe okwesihlalo.

Isandla esibambe umtshina wokuhlola amehlo ongumbala omhlophe loluhlaza okwesibhakabhaka

Owesilisa uncedisa unkazanyana ukutshayela untshelelezane. Ubambe isihlalo lempondo phambili. Kubekwe isitulo esibutshelezi sombala omnyama ngemuva.

Embhedeni wesibhedlela kulele owesifazana ozithweleyo, ohlolwa ngomtshina isona .Kukhangelwa ukuba umntwana usaphephile na esiswini.

Owesilisa othengisa esitolo ufolisile imithi ehlukeneyo. Ngaphezulu ubeke ilambazi labantwana lezitshubo.

Abantwana ababili bahlezi ezihlalweni zabakhubazekileyo. Omunye utshaya ingungu. Ubonakala ehlabelela.

Esakhiweni sendonga , zombala onsomi, lokumhlophe , ngesekhemisi. Intsha yamakepesi, iphambi kodonga. Kubekwe iluba eliluhlaza eceleni kwesango.

Egumbini lekhemisi kufoliswe amabhokisi emithi lamaphilizi ahlukeneyo, amancinyane lamakhulu. Phezulu kubekwe awamabhanti okubopha ukhalo.

Ngena ekhemisi kufoliswe eshelifini amaphilisi asemabhokisini lasemabhodleleni kweyesithathu ngawomuthi oncedisa ukwelapha isilungelela.

Esakhiweni sekhemesi sezigaba ezimbili kufakwe ibhakani elibanzi lombala omhlophe, elilamabala amakhulu aluhlaza.

Owesilisa osegumbini lekhemisi ulalamela imithi ebekwe eshalufini phezulu esemabhokisini ayimihlobo ehlukeneyo.

Kubekwe phezulu ibhakane elincinyane ngele Viva khemesi lilombala oluhlaza okwesibhakabhaka lokumhlophe lamabala amnyama.

Egumbini lekhemesi kufoliswe eshelufini yombala omhlophe amaphilisi ahlukaneyo asemabhokisini ancedisa ukwelapha umkhuhlane wendlebe.

Kuvuliwe ekhemisi kuheliswe amabhokisi amaphilisi ahlukeneyo amhlophe ancedisa ukwelapha umkhuhlane wesifuba labomvu awekhanda elibuhlungu.

Egumbini lekhemisi kuheliswe eshelufini amabhokisi amancinyane amaphilisi ahlukeneyo .Phezulu kubekwe isivikelo sedolo.

Egumbuni lekhemesi kufoliswe eshalofini amabhokisi ombala emithathu ehlukeneyo olithanga okumhlophe lokubomvu ngawamaphilizi ancedisa ukwelapha izinhlungu emzimbeni.

Egumbini lekemesi kubekwe eshelifini ingilazi isibaliso kwafoliswa amabhokisi lamabhodlela amancinyane awemithi angumhlobo owehlukeneyo.

Esakhiweni seKhemisi sezigaba ezimbili kufakwe ibhakane edongeni lombala omhlophe elibhalwe ngamabala amakhulu aluhlaza.

Egumbini lekhemisi kubekwe kwafoliswa emashelufini amhlophe. Ngamabhokisi amancinyane lochago kwabantwana ,phansi ngamafutha okugcoba.

edongweni olumpunga kubekwe ibhakane elikhulu lezi yizakhemesi elingumbala elimhlophe lokuluhlaza lokuyi blue

egumbini lekhemesi kubekwe emashelufini amabili amabhokisi emithi ehlukeneyo kweliphezulu ngelenhlungu zama joint

Esakhiweni sekhemisi sezigaba ezintathu kume owesilisa kume owesilisa owejazi eliyibhlu, owentshelelezane owesikipa esilithanga ungena ngesango

Egumbini lekhemisi kufolisee eshelufini elimhlophe amabhokisi angumbala ohlukeneyo ancedisa ngokwehlisa inhlungu emzimbeni.

Amaphilizi emihlobo ehlukeneyo abekwe eshalofini. Alaliswe ngomhlubulo amanye amisiwe. Asemabhokisini ombala o mhlophe lokuluhlaza okwesibhakabhaka.

Amabhokisi amaphilizi aheliswe eshelufini egumbini labezomtholampilo. Lawo amaphilizi ayehleneyo okuyelapha imikhuhlane ebantwini.

Eshalofini kufoliswe amabhokisi ahlukeneyo awombala obomvu lokumhlophe alamabhanti awokubopha ukhalo angumhlobo otshiyeneyo.

Eshelufini kubekwe amabhokisi ahlukeneyo, awabantwana lawabadala, amade lamafitshane. Angumbala onsomi, omhlophe, olithanga.

Egumbuni lezemtholampilo kubekwe emashalofini amabhokisi emithi ehlukeneyo amade amafitshane abanzi ayimbala ehlukeneyo lebhasikiti engumbala oluhlaza okwesibhakabhaka lilezikhala ezinengi ezincinyane.

Emashelufini ombala omhlophe kubekwe kwahlukaniswa izinto zabantwana yizitshubo phansi lilambazi yimithi yokwelapha phezulu.

Eshelufini kubekwe amabhokisi lalabhodlela ahlukeneyo amakhulu lamancane ombala omhlophe loyi bhulu oluhlaza lokubomvu .

Kubekwe ibhakane elimhlophe lamabala amnyama phezulu komnyango littshengisa ukuthi ligumbi lemithi lontshelelezane eceleni.

Kumashalofu amhlophe kufoliswe amabhokisi amancinyane emithi ehlukeneyo, uchago lwabantwana lubekwe phambili phezulu ngamagabha amnyama.

Phakathi kwekhabothi elimhlophe kufolisiwe imithi ehlukeneyo yesilungulela engumbala obomvu, oluhlaza lomsomi.

Emashalofini amathathu, kufolisiwe imithi, esemabhokisini amancinyane, abanzi, lamakhulu, angumbala ohlukeneyo.

Emashalofini amhlophe kufolisiwe amafutha okugcoba, uchago lwabantwana abancinyane. Amabhokisi amanengi angumbala ohlukeneyo

Kubekwe kwahlukaniswa eshalufini amaphilisi lemithi esemabhokisini amakhulu, amancane labanzi. Ayimbala ehlukeneyo elithanga, amhlophe lenkomitsho zokunatha amanzi.

Amaphilisi abekwe ekhabothini awamabhokisi awumhlobo ohlukeneyo, amancani, abanzi lamade. Awumbala omhlophe, olithanga loluhlaza okwesibhakabhaka.

Esakhiweni eside sendlu esimhlophe kumiswe imota ezimbili eyinye insundu, lemnyama eceleni kwesihlahla.

Eshelufini emhlophe kubekwe amabhokisi amaphilisi angumhlobo ohlukeneyo umbala obomvu, olithanga, omnyama oluhlaza.

Udokotela owesilisa uthatha igazi emunweni owesandla sokudla kowesifazane omileyo othwele iphepha eliluhlaza okwesibhakabhaka.

Kufolisiwe amabhokisi emithi, amabili alithanga ayisithupha aluhlaza elilodwa limhlophe amahlanu amnyama.

Eshelufini kufolisiwe amabhokisi emithi yokugcoba. Angumbala ohlukeneyo, obomvu, oluhlaza okwesibhakabhaka, olithanga lomnyama.

Kukhankaswa ngezempilakahle. Iqula labantu elihleli lafola emathebulini kwamalembu amhlophe. Bagaxe izintambo entanyeni zombala oluhlaza okwesibhakabhaka bonke.

intsha yezikipa zilombala oyi blue ofanayo igcwele umgwaqo iyakhankasa babambisene iphepha elimhlophe elibanzi

Kugezwa izandla ezigcwele ugwebu lwesepa empopini engumbala omhlophe kubekwe ibhakede lokukhongozela amanzi.

Emkhankasweni wakwezempilakahle kufole intsha yezikipa zombala oluhlaza okwesibhakabhaka babambisane iphepha elibanzi elimhlophe.

Iviki lonkakhaso lomithi wamagcikwane umhlaba wonke jikelele. Intsha yezikhipha zombala oluhlaza okwesbhakabhaka sibambisene iphepha elibabzi elimhlophe.

Enkundleni yezemidlalo kume iqula lentsha elamajazi amhlophe, iyakhankasa. Kufoliswe izitulo zombala oluhlaza.

Emkhankasweni owezempilakahle kuhleli kwabolwa ezitulweni zombala oluhlaza tshoko yintsha yamajazi amhlophe .

Bathokozile baveze elomhlathi baphakamisele phezulu indondo lamaphepha abomvu abadlali bebhola lezingubo ezilithanga lokuluhlaza.

Ezemfundo yezinga eliphezulu kulequla labafundi abame phambili babambisene iphepha elibanzi lombala omhlophe lobomvu bayakhankasa.

Bahleli etendeni elombala omhlophe ababukele abadlali bomdlalo. wevolleyball abagqoke amayunifomu aluhlaza lalithanga.

Emkhankasweni wabezempilakahle kuhleli kwafola intsha ezitulweni zombala oluhlaza tshoko lamajazi amhlophe

Kufole iqhula labantu phambi kwabo kume abesilisa bamajazi amhlophe ngabezemtholampilo bathwele ama thermometer ezandleni bahlola ukutshisa komzimba .

Kuhlelwi etendeni elimhlophe kubukelwe umqhudelwano womdlalo we volleyball, ophakathi kwabafundi bengubo zombala oluhlaza lolithanga.

Kulequla labantu abesifazane labesilisa bathwele iphepha elimhlophe kuyakhankasa libhalwe ngamabala abomvu lamnyama.

Intsha yezikipa ezifananayo zombala oluhlaza okwesibhakabhaka ifolile. Ngaphambili kume abathathu babambe iphepha lezokhankaso.

liyatshisa libalele kubathwe ama ambulela angumpala ohlukeneyo abanye bahleli emathendeni amhlophe kuya khankaswa

Umbalisi uchazela abafundi abahlanu egumbini lokufundela. Ababili babo bagqokile emakhanda.

Abantu babuthene. Bahlezi phansi abanye bamile. Bathwele amafoni ezandleni. Kubekwe amanzi ethebulini phambili kwabo.

Udokotela owesilisa ugqoke isifonyo esingumbala oluhlaza okwesibhakabhaka ukhuluma lomfana umkhangele emehlweni.

Ezintabeni iqula labantu lifolile lizongena etendeni abanye bahleli ezihlalweni ezingumbala omhlophe, izihlahla ezinde eziluhlaza.

Abanengi bembathe amasambulena intsha igqoke izikipa ezimhlophe ikhankasa ngokusetshenziswa kwejezi lomkhwenyana (condom). Baphethe ilembu lemibhalo elithanga.

Abezempilakahle, bamajazi amhlophe bazivale ngezifonyo eziluhlaza okwesibhakabhaka, emakhaleni. Bathatha amaBp, kwabesilisa.

Ibhakane elimhlophe eliseceleni komgwaqo, etshanini libhalwe ngemibala eluhlaza okwesibhakabhaka lemfanekiso yamaflegi.

Owesilisa ukhotheme. Ugqoke iyembe engumbala onsundu lebhulugwe elimnyama, lesifonyo emakhaleni. Ugeza izandla empompini.

Abesifazana labesilisa bathwele ilembu elimhlophe lokukhankasa elilemibhalo ebomvu. Bagqoke izikipa ezifanayo.

Imitshina yokuhlola iB.P ilomfanekiso wezinombolo ezimnyama lezintambo ezinde eziya engalweni.

Etendeni lombala omhlophe kuhleli owesifazana othwele umntwanyana omncinyane ujovwa engalweni yangakwesokudla ngumongikazi.

Ugcwele umgwaqo iqula labantu bezikipa zombala ofanayo olithanga bayakhankasa bathwele ezandleni ama board.

owesifazane ole nwele ezinde uyamoyizela uthokozile ugqoke isigqoko sombala onsundu ubambe isisu kwazise uzithwele

Umchilo wamakhokhosikazi olembala eyisithupha eyehlukeneyo. Onsomi, oyi blue, oluhlaza, olithanga, lokubomvu.

Egumbini labezemtholampilo. Kume udokotela wejazi elimhlophe. Logwalo esandleni. Phambi kwakhe kuhleli owesifazana, othwele umntwanyana.

Amankazanyana esikolo asakhulayo, athwele ezandleni izinto zokuzivikela zabesifazana zombala omhlophe, obomvu, onsomi lokuluhlaza.

Egumbini labezemtholampilo kuhleli owesifazana obelethileyo embetheni. Ngemva kwakhe kulengiswe ingubo yokuvukela iminyane. Owesilisa uthwele umntwana.

Abesilisa ababili omunye ulenwele ezinkulu ekhanda banqunu phezulu. Bame esizibeni samanzi. Kulezihlahla eziminyeneyo emva kwabo.

Udokotela wezigqoko zombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Ujova owesifazana engalweni yokosokudla. Ugqoke isifonyo emakhaleni esilithanga.

Owesifazana oweqhiye elibomvu uhlezi ugogodlele umntwanyana. Kulengiswe amadiliphu awamanzi.

Ezintabeni intsha iphakamisele izandla emoyeni. Bakhiphe izithupha, bathokozile baveze elomhlathi ezihlahleni zama banana.

Ngaphansi kwesihlahla esikhulu kume iqula labantu. Lithwele amaphepha angumbali obomvu lomhlophe ezandleni.

Amankazanyana esikolo athokozile ayamoyizela athwele ezandleleni izitshubo zokuya enyangeni phecelezi amapads angumbala oluhlaza lonsomi lomhlophe

Amankazana amabili, abambene, bayamoyizela, bathatha umpikitsha otshanini oluluhlaza.

Ibhakani elimhlophe elide. Elifanekiswe abantu ababili owesifazana lowesilisa lixwayisa ngokuhlolwa kwegazi.

Owesifazana oqeda ukuzivoxavoxa, uhleli uyazelula. Ufake endlebeni izinto zokulalela ezimhlophe. Phambili kwakhe ubeke isigubhu samanzi.

Uwabambe ngosokudla amanzi, ukhangele phezulu uyawankunkuluza owesilisa. Isikipa sompala oluhlaza okwesibhakabhaka .

Owesilisa oqeda ukuzivoxavoxa. Ugaxe ithawulo, elombala omhlophe entanyeni. Ukhangele phezulu. Unatha amanzi.

ngemva kwemidlalo owesilisa wengobo ezimnyama ufaka i bandage enqagaleni yoqhuzukileyo engcedisa ukwehlisa inhlungu

Egumbini labezemtholampilo umongikazi uncedisa owesilisa ofumbe umlomo uthwele amadambula uyazelula. Kubekwe inqola yabakhubazekileyo ngemuva.

Ngemva komdlalo webhola owesilisa ohlezi ebhentshini ukhangele phezulu uyanatha, owesifazana ume eceleni kwakhe uyazelula ngesikhindi sombala omnyama kubekwe izikhwama phansi.

Owesifazani wendandathu oqeda ukuzivoqavoqa. Uhleli emethini. Ugqoke ibhulekhi lebhulugwe lombala ofanayo, uyazelula.

Owesilisa ongagqokanga phezulu ubambe isifuba. Engalweni ufake ibhanditshi eqeda inhlungu engumbala oluhlaza okwesibhakabhaka lokubomvu

Owesilisa oqeda ukuzivoxavoxa ugqoke inkombalanga engumbala omnyama. Ukhangele phezulu unatha amanzi.

Amagilovisi asetshenziswa ukuzivoxavoxa ombala omnyama asikiweyo ingxenye yeminwe avikela ukusubuka izandla

Owesilisa wesikipa esimhlophe lenkombalanga esandleni ufake izinto zokulalela endlebeni ukhangele phezulu unatha amanzi.

Kwelulwa owesilisa owesikhindi esimhlophe lokubomvu ubanjwe idolo langaphansi konyawo losokunxele ulele wakhangela phezulu.

Owesilisa oqeda ukuzivoxavoxa owengubo ziveze amahlombe unatha amanzi ngesigubhu esombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Owesilisa uyazivoxavoxa, uguqe phansi ngamadolo, uthwele amadambula alithanga. Umbalisi wakhe umele ngakwesokunxele.

Owesilisa oqeda ukuzivoxavoxa uzithela ngamanzi ekhanda ngesigubhu esikhanyelayo ehla ngobuso ugqoke isikipa esingumbala oluhlaza.

Amabhanditshi alemithi afakwa edolweni eliqhuzukileyo ngemva kwemidlalo lokuzivoxavoxa. Angumbala oluhlaza okwesibhakabhaka lokubomvu.

Abesifazana ababili baqeda ukuzivocavoca. Uhleli esihlalweni esinsundu uyanatha omunye umile uyazelula ngezkhwama ezimnyama.

Ibhanditshi elifakwa enqagaleni yomuntu oqhuzuke emidlalweni lasekuzivoxavoxeni elingumbala oluhlaza okwesibhakabhaka lobomvu.

Izikhali ezisetshenziswa emtholampilo umujovo ,usiba amangilazi umakhalekhukhwini, izigelo zemihlobo ehlukeneyo.

Udokotela wejazi elimhlophe ubekephambikwakhe ikhompiyutha ephathwayo, eceleni kulocingo, ezandleni uthwele izilaleli.

EZemtholampilo kubekwe amaphilisi angumhlobo otshiyeneyo . Isifonyo esiluhlaza okwesibhakabhaka, ijekiseni enkulu ,ithamomitha .Ibhokisi lokusiza abalimeleyo.

Umutshina wokuhlola iBP ubekiwe phezulu kwephepha elimhlophe eceleni kwepenseli elithanga.

Imitshina yokuhlola ingaphakathi yomuntu engumbala omhlophe loluhlaza okwesibhakabhaka, nama phayiphi amade

Iluba eliluhlaza, elilamahlamvu amakhulu indlebe zendlovu elincedisa ukwelapha umuntu ohlutshwa ngamathumba emzimbeni lokutheleka kwemikhuhlane.

Isihlahla esincinyane socucuza esilamaluba angumbala omhlophe nokulithanga esincedisa ukwelapha izilonda lomkhuhlane wenyongo.

Isihlahlakazana esiluhlaza amahlamvu acijileyo esincedisa ukwelapha umuntu ohlutshwa ngamazinyo luphethwe zinyawo

Isihlahla samaluba alithanga lomhlophe, ucucuza esincedisa ukwelapha umuntu ohlutshwa yizilonda, inyongo lomkhuhlane wamathambo.

Ibhokisi lombala oluhlaza lokuyibhulu kanye lobomvu ngumuthi wokwelapha umuntu ohlutshwa ngumkhuhlane womhlume.

Igajana elingumbala olithanga lokubomvu elilamagcobo ayenziwe ngesihlahla senhlaba ancedisa ukuthambisa isikhumba.

Egumbini lekhemisi yesintu kufoliswe imithi emashelufini. izigubhu ezinkulu lezincinyane zemithi .ezingumbala ehlukeneyo

Itshubhu encinyane engumbala omhlophe lokulithanga. Ngeyamagcobo ayenziwe ngesihlahla senhlaba. Encedisa ukuhambisa isikhumba emzimbeni.

Ibhokisi elibanzi lombala omhlophe lokuluhlaza lokulithanga. Ngeletiye elenziwe ngesihlahla senhlaba. Lincedisa ukukhulula isisu.

Isihlahla esilama hlamvu aluhlaza tshoko acijileyo sembanje ngesincedisa ukwelapha umuntu ohlutshwa ngumkhuhlane wokuwa lekhanda elibuhlungu

Ibhokisi elibanzi elilamahlamvu etiye. Ayenziwe ngesihlahla senhlaba ,ancedisa ukuthambisa isikhumba lokwehlisa umkhuhlane wetshukela.

Bathokozile abezikipa zombala oluhlaza ezifananayo kuhlanyelwe izihlahla zenhlaba ezincedisa umuntu otshileyo lenkwethu ekhanda

Isihlahla sembanje esamahlamvu aluhlaza tshoko esincedisa ukwelapha umkhuhlane womfutho wegazi ophezulu ikhanda lowokuwa

amafutha wokuthambisa isikhumba somzimba asemagajananeni amancinyane amabili awombala omhlophe lokuluhlaza okwesibhakabhaka

Ikofi elinathwayo emabhodleleni ahlukeneyo ngokwembala. Amafitshane namade, ansundu, aluhlaza nabomvu

Ixoxo elimnyama elisegabheni lekofi elingumbala omhlophe lolithanga. Lilesivalo lephepha okusetshenziswa kuphindwa okungalahlwayo.

Abantu baphakathi kwamanzi, eceleni kwamatshe amakhulu, babona impophoma phambili kwabo, bathwele izikhwama emuva.

Isandla esithwele ugatsha lwesihlahla olulamahlamvu aluhlaza. Lwekelwe phansi otshanini kulengcekeza.

Imithi yesintu esemabhodleleni amade amahlanu abekwe afoliswa. Ilamaphepha amhlophe lezivalo ezingumbala oluhlaza okwesibhakabhaka. Emithathu yayo imnyama tshu.

Isihlahla sechena, siqunyiwe saba yiziqephu. Imibhalo yesiChina emhlophe, ibhodlela elilithanga lensundu.

Isihlahla senhlaba esiluhlaza sameva amancinyane lesigubhu esikhulu esingumbala olithanga lesivalo esibomvu.

Imihlobo ehlukeneyo yamaluba angumbala omhlophe, onsomi, olithanga nokubomvana lamahlamvu aluhlaza tshoko.

Amafutha amabili enhlaba awokugcoba ubuso angumbala omhlophe lolithanga loluhlaza.

Isihlahla sentume esincedisa ukwelapha umuntu ohlutshwa ngamazinyo abuhlungu, amathumba ,otshileyo, okhwehlelayo kumbe olunywe yinyoka.

Isihlahla samaluba ombala obomvu. Umgadankawu, esincedisa ukwelapha umuntu ohlutshwa ngumkhuhlane wesikhumba, ikhanda lesihudo

Isihlahla samaluba abomvu umgada nkawu esingcedisa ukwelapha umuntu ohlutshwa likhanda isisu esibuhlungu lokhwehlelayo

Kubekwe ethireyini inkomitsho elomhluzu we"ginger" nelamoni okuncedisa ukwelapha umkhuhlane wophepha.

Abezikipa zombala ofanayo eziluhlaza bam ezihlahleni zenhlaba encedisa ukwelapha umuntu otshileyo, olenkwethu ekhanda lokuthambisa isikhumba.

Isihlahla samaluba ombala obomvu umgadankawu esincedisa ukwelapha umuntu olomkhuhlane wesikhumba lolunywe yinyoka.

Isihlahla esiluhlaza senhlaba esincedisa ukwelapha umuntu otshileyo ukususa inkwethu ekhanda nokuthambisa isikhumba

Izihlahla zenhlaba ezingumuthi oncedisa ukwelapha umuntu otshileyo, ukuthambisa isikhumba lokususa inkwethu ekhanda

Isihlahla sesiringa esilamaluba amancinyane angumbala obomhlomi. Esincedisa ukwelapha umuntu ohlutshwa ngumkhuhlale wesiki.

Umfazane wesintu, ubeke amabhodlela ahlukeneyo emithi. Amade lamafitshane. Alezivalo zombala owehlukeneyo. Oluhlaza , owesibhakalabhaka, obomvu omhlophe.

Owesifazane wenyanga uhleli lemithi yesintu engumbala onsundu nendiwo ezincinyane amanglazi ayakhazimula.

Isihlahla somhlafutho esilamahlamvu amade, acijileyo ekugcineni. Silabantwana abancinyane, abenza amafutha. Sihlanyelwe eceleni kwesakhiwo.

Isiganga esiminyeneyo sezihlahla ezilengatsha ezizacileyo namahlamvu abanzi, aluhlaza tshoko!

Isihlahla esiluhlaza esifitshane sigcwele intuli lamahlamvu amakhulu. Ibhayisikili elimnyama libekwe etshanini.

Izixha ezintathu zotshani obubotshiweyo bafakwa ebhokisini lamapulanka okulumbala onsundu lolu hlaza.

Isihlahla esilamahlamvu awumbala oluhlaza sihlanyelwe ngamuva kwendlu ,side sedlula indonga

Izihlahla ezinde lezimfitshane. Amaxolo, utshani obuluhlaza amahlamvu awomileyo.

Izixha ezintathu zotshani obuluhlaza tshoko zifakwe phakathi kwebhokisi lamaplanka. Zilamaluba amahle angumbala onsomi.

Isihlahla esilamahlamvu amakhulu aluhlaza sihlanyelwe ngamuva kwendlu efulelwe ngamazenge.